Siyan abubuwa a kasuwa, abubuwan gani sautuna da kamshi na kasuwa mai cike da tashin hankali abin jin daɗi ne launuka masu ban sha’awa zance mai ɗaurewa da kamshin kayan marmari da kayan yaji suna shika iska, yayin da kuke yawo a cikin runfuna ‘yan kasuwa abokantaka suna maraba da ku dake sun baja kolin kayan su peramite na ‘ya’yan itatuwa da kayan marmari masu ɗanɗano suna gwada ɗanɗanon ku, yayin da kwanduna na kayan yaji da ganyaye masu kamshi suna daidaita hankalin ku kuna yin la’akari da farashi kuna dariya da raha tare da dullalai yayin da kuke yin shawarwari mafi kyan ciniki abin sha’awa na farauta yana da daɗi yayin da kuke neman ingantattun kayan abinci abubuwan tunawa na musamman ko magunguna na musamman daga yadudduka masu kyalkyali zuwa kayan ado masu kyali, kasuwa tana bada ɗunbin kaya masu ban sha’awa don gwada wallet inku kuna bincika kwatanta kuma a karshe zaku zabi kuna jin gamsuwa da siyan yakunku yayin da kuke barin kasuwa jakunkuna ku suna cike da dukiya kuma zuciyanku tana cike da farin ciki ganowa, siyan abubuwa a kasuwa kwarewa ce wace bata siyayya kadai ba game da haɗawa da mutane al’adu da al’ummai ne.

Shagon kafinta, kamshin itace da aka yanka da kuma sautin gunduma ya cika iska, shagon kafinta wuri ne da kerawa ke saduwa da madaidaici inda ake rikitar da danyen itace zuwa hanyoyin fasaha masu kyau da aikin, shagon wani cibiya ce mai cike da hargizi inda kafintoci ke aikin haunawa tsarewa da harhaɗa itace don ƙirkirar komai daga kayan ɗaki zuwa kabad, sautin kayan aikin wutar lantarki da kankara da injina suna bada amo mai ɗaurewa, shelfs da benci suna jera su da kayan aiki iri-iri tun daga kasko da zatu na hannu zuwa matsi da tsantsi ana lullube kasa a cikin wani yanki na sodose kuma iska tana cike da kamshi kamshi itace da vanich a tsakiyar shagon babban teburin aiki yana zama wurin taro don masu aikin kafinta don tattauna ayyuka raba ra’ayoyi da nuna sabbin abubuwan da suka kirkira hankalin zumunci da girman kai a cikin aikinsu yana da kyau yayin yayin da kake bincika shagon kuna lura da hankali ga ɗaki-ɗaki da kulawan da ke shiga kowane yanki tun daga sassaka har zuwa gama gari kowane fanni na sanar da nuni ne da gwaninta gwazon masu aikin kafinta, shagon kafinta ba wurin da ake yi abubuwa bane kawai al’umma ce wuri mai kirkira kuma shaida ce kyakyawon fasahar hannu.

Abin da gani mai ban sha’awa, mota ɗauke da babban saniya wani abu ne da ba a saba gani ba kuma abin ban sha’awa saniya nada alama bata manta da yanayin safaran ta ba ta hango tagar mota ta yanayi mai ban sha’awa motar wacce ake ganin kamar sidan ne ko kuma karamar mota anyi lodi fiye da karfin ta, babbar jikin saniyar an matse shi cikin kujerar baya ko gangar jikin tare da fidda kai da kawonta ta taga, yayin da motar ke tafiya akan haya yana da wuya a lura da hayaniyar da ta haifar sauran direbobin da masu tafiya a kasa baza su iya taimawa ba sai dai kallon kayan da ba a saba gani ba wasu daga cikinsu suna ɗaukan hotuna ko bidiyo don ɗaukan lokacin mutum zai iya tunanin labarin dake bayan wannan abun da ba a saba gani ba wata kila ana kai saniyar zuwa gona dake kusa ko kuma asibitin dabbobi ko wata kila wani ɓangare ne na talla ko ɗaukan hoto ko ma dai dalili ganin motar dake ɗauke babbar saniyar abun tunawa ne tunarwa cewa koda cikin rayuwanmu ta yau da kullum muna iya saduwa da lokutan da ba a zato ba sanmani da ban sha’awa waɗanɗa ke kawo murmushi a fuskokinmu.